Umurima w'ibigori munini uri hagati y'inzu zibiri, imwe isakaye n'ibati ryera iyindi iri impande ariko itaraheza gusakarwa.

Ikiyaga kininiya cane citwa Tanganyika giherereye mu ntara ya Rumonge, aho tubona hakurya hari umusozi, hano hampande hari n'ubwato.

Abagabo babiri bari mu bwato hagati y’ikiyaga tanganyika , umwe akambara inkofero y’ubururu uwundi akambara iyitukura , Bompi bakambara imipira y’imbeho , umwe akambara iyurabura uyundi akambara iyera.

Umurima mwiza wo kwa GATORE usharije urimwo igitoki, umusigati, ibungo, amashurwe, n'ibindi biti vyinshi.

Umuvuzi ukomeye cane bita Matayo, yari yagendeye intara ya Makamba aho hari umugabo yari yamutimyeko amurabire ibiterwa vyiwe vy'ikigori, kuko vyari vyarononekaye cane, akaba yambaye ikoti y'umuhondo n'agafuka munwa.

Igiterwa bita igiharage, gihiye kiriko amashami asa n'urwatsi rubisi, impande yaho hari akayira ninzu ndende.

Abantu batandatu bari hagati y'umurima muremure w'irengarenga weze, bose bakaba ari abagore, hakaba harimwo umwe ateruye umwana.

Umugabo ari hagati y'umurima muniniya cane w'ibigori ariko utarera. Inyuma yiwe hakaba hariho ivyuma. Umugabo akaba yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura.

Duheruka kugendera ububiko bw'ibiraya, bw'umugabo bita Yohani Piyeri, aho twasanze amaze kwimbura ibiraya itoni amajana abiri.

Twagendeye intara ya ngozi mw'ikomine buhororo isoko ryaho rininiya cane irimwo ivyamwa, impuzu n'ibindi vyose, tukaba twasanze hari umwimbu muniniya cane ibiterwa bitswe ibirayi.

Umugore yunamye ari mu murima w'imboga yambaye igitenge n'umupira utukura n'agatambara k'ubururu.

Abantu cumi n'umwe bariko bacuruza intama, murabo cumi n'umwe harimwo abagabo n'abagore, hari umugore umwe yambaye igitenge c'icatsi kibisi n'inkofero; n'umugabo umwe yambaye ikoti n'inkofero; n'abandi bagabo bambaye ikoti nyene.

Abantu bane bari mu murima b’abagore bakaba bariko bararima umwe akaba yambaye ikanzu y’ubururu; uyundi akaba yambaye i singlet yirabura n’agatambara mu mutwe; uwundi nawe akaba yambaye agatambara mu mutwe afise n’ivyatsi mu ntoki.

Umurima muniniya w'ibigori wo kwa Gatore uherereye mu ntara ya Kayanza, hagati hari n'umugezi w'amazi uzanana ku musozi.

Abantu babiri bar'impande y'ububiko bw'ibigori vyinshi vyeze , hakaba hari umugabo yambaye agapira gatukura , umugore yambaye ikanzu y'igitenge , bompi bakaba bafashe ibigori.

Abantu babiri bar'impande y'ibigori vyinshi bimanitse, hakaba harimwo umwe umugabo uwundi w'umugore; umugabo akaba yambaye ishati y'agahama, umugore nawe akaba yambaye ikanzu y'igitenge, bompi bakaba bafashe ibigori.

Abantu bariko bagurisha impene hakaba harimwo umugore umwe , n'abagabo babiri , uwo mugore umwe yari yambaye agapira gatukura n'agatambara mu mutwe , uwundi mugabo akaba yambaye agapira k'ubururu , uyundi akaba yambaye ishati , n'inkofero, n'impene mu ntoki.

Serafina na Mariko bari mu ruhongore rwabo rw'impene, impene zitatu. Serafina akaba afise ivyatsi mu ntoke n'agatambara ku mutwe. Mariko akaba yambaye ikoti y'icatsi kibisi, n'agapira kera.